Ekifaananyi kino kiraga omwami ng'ali n'omwana, oboolyawo taata n'omwana nga bali ku lubalama lw'ennyanja era nga balabika bali mu kuvuba byennyanja.

Ekifaananyi kino kiraga ekizimbe ekimu era ng'ekizimbe kino kiyina emmotoka we zisobola okuyimirira wansi awamu ne waggulu w'ekizimbe kino.

Ekifaananyi kino kiraga abaana balabika bali mu bitundu eby'omu kyalo era tebambadde ngatto naye nga balabika bava kukima mazzi era nga ebidomola babyetisse ku mutwe.

Ekifaananyi kino kiraga abaana abato, bambadde yunifoomu nga kino kitegeeza nti bali ku ssomero era balabika bali mu kibiina kyabwe nga basi bayi e basanyufu bayinza obba nga basiibula ttica waabwe oba nga bayina akayimba ke bali mu kuyimba.

Ekifaananyi kino kiraga nayikondo we bakimira amazzi era nga nayikondo eno yeetooloddwa emiti nga gyakolebwa mu ngeri ya kikomera.

Ekifaananyi kino kiraga omwami n'omukyala era nga balabika bagole baakafumbiriganwa kuba tulaba omwami ayambadde essuuti n'omukyala ayambadde ekiteeteeyi ky'obugole era nga bombiriri bambadde empeta zaabwe ku mikono ekiraga nti balabika baakafumbiriganwa.

Ekifaananyi kino kiraga ekibira; ekibira ekijjudde emiti egya kiragala era nga mu kibira muno muyitamu amakubo amatono ag'ettaka.

Ekifaananyi kino kiraga omukyala ng'agenze mu kifo we baterekera enjuki era ng'alabika agenze kuggyayo mubisi gw'enjuki enjuki zino ze gwakoze naye tulaba nga yeesabise bulungi okuba nti talumwa njuki zino.